ɗo hes*
jonge daraja
daaraje Allah yaltini ɗum o holli yimɓe on ɗuna onne o totti yimɓe kadi nono ɓe faami em madargaje ɓe faami ɗum kamɓe ko ɗum tan ɓe woni golle mabɓe ko ɗum tan ɓe janggat donc soɓe haali minena hay a foti gumade ɗum mais kono sisa gumani tan kono a foti ƴettude <hesitation> précotion ma foof pour ma waɗa attention a ɓe ɗum de ɓe haali ɗum donc mi waɗay attention sobiday miɗa donc mi premier pluis deuxiéme tooɓo mi waɗay hakkille si tawi heewi heewi comme no météo o wi fausse départ ne waɗa comme hikka sa waɗi a mandoto a fadat seeɗa si hono affaire ɗi yarata ko ɗum heeɓi emin hikka wobɓe heeɓi la <hesitation> ɓe awi laabi ɗiɗi premiére o booni après <hesitation> ɓe awi kadi ɗum ko caɗele donc ko bonnere pasque an kalisma boonat engrais a bonnat engrais a bonnay tampere ma a tampay kadi hay donc ko ɗum météo <hesitation> haalata yimɓeɓe vraiment yeeɓe yimɓe reemoɓe yoɓe ƴettu yoɓe ɓatto météo ɓe waɗa jokkodira e mabɓe pour affaire ndeema o
alors a jarama gollema jooɗi peewi ha joni mi huccitaye Moussa

donc joni tan min kontina yewtere men mi sifira wonde ko Diatta kanko e monsieur Moussa Cissokho kamɓe goni e nder ANACIM eyyi kamɓe dokkata <hesitation> climat gonɗo e nder <hesitation> ndungu foof kamɓe dokkata yimɓeɓe so tawi ene tooɓa walla tooɓata so tawi ne waɗa hendu walla ne waɗa eko way noon eko way noon donc ko ɗum ssabi hande min gari pour waw pour min mbawa yebdude moɗon ko fati e banggal ndeemal eyyi e nder ɗum ɗon aussi <hesitation> ha joni tan mi huccita e Diatta donc Diatta ko mbiyat mami ko <hesitation> aɗa andi joni tooɓo ngo arata no fewi noon holko saabi ɗum
<hesitation> a jara a jarama monsieur Cissé holko sangi ɗum ɗum <hesitation> komi haalat yimɓeɓe ko Allah windi noon pasque Allah ko windi ɗum ittetake minen komin julɗo c' est vrai ko science mi waɗay kono nangumi ko Allah wi ɗum wat ɗum wonat bon ne wawi joni météo haalay joni <hesitation> Goudiry hande kikiɗe o tooɓat eyyi département o nane ene yaaji <hesitation> ayi hay joni * waɗa i jiiwoje o waɗa hedde banggue furna e e hirnangue ko hirnangue de
funnangue
ga furnangue
funnangue
joni affaire imma omo ara omo ara ko météo haali omo lawol omo ara kono hendu goɗɗo imma o banggue on ɓuurimo dole o wuuli ko ala o ala neema e nder hendu oya hendu ne yori koos dow ko dow o woni donc on ɓuuri dole ko hen jiwode arata o o salat o salat o o saarat ɗum donc o arta ɗum est ce que ɗum ko few hone ala ɓe haali kono ko jeewowo ko hendune mi yiyani no kono o mi yii omona arana so yetti on nokku foof o a ari o tooɓi o wi o ara kuusa o daarata toon comme joni joni kihiɗe joni joni o aratno mais o aari ga amen ga tan <smacks lips> o ssari o daari ayi ko ɗum ko ɗum ɗon ɗum ko Allah windiri noon ɗum ittetaka ɗum <hesitation> ittetake kome kome tan tawi si tawi hendu o heeɓani hewani humidité so ari so jiiwonde ari o daarat foof saarat donc ɗum ko ko ko <hesitation> ko Allah waɗi noon donc ne wona

voilà usta usta usta usta tooɓo bon <hesitation> joni minen komin haalata yimɓeɓe météo information amen ko pour wallu reemoɓe yooɓe ƴettu décision moƴƴuɗi hono ɓe ƴettay joni si joni a <hesitation> a ƴetti décision <hesitation> a heeɓi awdi a heeɓi machine a heeɓe ɗum foof a heeɓi * météo :fea haali joni ndungu ngu koni o yarata walla hande o waftu o tooɓat a awi joni ono waɗi banggue kadi agriculture ɓen waɗayma conseillé walla ni joni a way sa awi a reema ko oway continuer ɓe haalima on waftu a reemay a reemi sa reemi a waɗay engrais ma sawaɗi engrais ɓe haalay waɗa affaire o phytosant <hesitation> posone ɗe pour wa a <hesitation> wara

donc après si yeehi ha * joni ɓendi ɗo a itta kadi ɗo walla siko suuna ɗo a taaƴa walla siko makka ɗo a taaƴa a footi hebde information kadi météo an kadi toon on kadi ne ara donc o ɓendi est ce que joni mi <hesitation> mi taaƴi suuna o est ce que ndiyam o no kontina hewat walla hewata mi anda <smacks lips> sa
ɗum wiyete ko cooñal
voilà cooñal ayi donc ɗum foof météo information ne nataya e ɗon banggue foof donc <hesitation> pour ya reeno ka ka ka ka heeɓiko donc me information météo ko ene yaaji onoonne ko nafo ko nafoore tan ko nafoore tan <hesitation> woni e mum donc <hesitation> kono contexe <hesitation> changement climatique woni joni est ce que question men pose e est ce que neɗɗo ne foti awde walla fotani o foti recolte comment dit cooñde o foti cooñde sans avis ala hono départ o foti a heɓay <hesitation> a sohli information arrivé cooñugol o kadi a foti hebde information kadi pasque sa cooñi sa maaride e ladde tooɓo no ara dow mum <hesitation> o bonnat wola walla joni o ɓendi tooɓo no kontina si comme guerte so ɓooyi

donc information <hesitation> ne waɗi ne moƴƴi ha ɗumintani ne moƴƴi ha maayi

joni sa ala sa ala in ɗi information ne waɗi risque joni a waɗay comme folofolo ni yimɓe ɓe gollay mais ɓe heeɓata hay hunde <hesitation> <hesitation> walla a gollay ha tampa a heeɓata ndiyam ara o tooɓa walla ndiyam daara awdima foof boona walla a cooña aprés ɗum foof boona donc donc ko ɗum tagui mi wiiya yimɓe yoɓe wad jettinowo information climatique o <hesitation> ɓe mbaɗa ɗumɓe jagguɓe e junggo ɗiɗi kala gumano mbimi yo gum yogum yogum information o wona ɓe neɗɗo miji tan haala ko sur base claire ɓe totat information info donc joni mi ha pour mi haala yummiraɓeɓe pasque temps o ɗaɓɓay me <hesitation> nder département o ko poste sappo e nayyi poste pluviométrie min jogui donc mi wawa haalde poste foof mais mi haalay quelques postes vraiment :ra hooɓe ho kooɓe heeɓi e rowane e hikka ni e rowane donc mi waɗay comparaison somi waɗi comparaison ji d' une maniére génér du maniére général vraiment hikka ndungu o Alahamdullilah donte départ o waɗi fausse départ mais joni kadi Alhamdulillah tooɓi vraiment mi waɗi no tubak ko tubak halte excédentaire ko ɓuuri normal o normal o hono min heɓrata normal min waɗat moyenne des duuɓi capanɗe tati moyenne o joni mi waɗa comparaison hi hitande e on on comparaison donc mi* vraiment situation département o ko excédentaire excédentaire somi ƴetti poste Goudiry <hesitation> rowane mi heeɓino millimétre aji capa <hesitation> temeddenayyi capanɗe jeenayyi e jeegom millimétre e balɗe capanɗe nayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi hikka mi heeɓi temedde jeegom e jeetati millmétre aji mi heeɓi e balɗe capanɗe nayyi e jeegom donc vraiment ko excédentaire donc mi ƴettay e <hesitation> sud coté sud o kadi jnakemaha kadi rowane ɓe rawane ɓe heeɓino millimétre aji temedde joyyi e jeegom ɗum millimétre ɗi heeɓi balɗe e nder balɗe capanɗe tati e hikka ɓe heeɓi balɗe <hesitation> millimétre aji temedde jeegom ɓe heeɓi <hesitation> balɗe capanɗe naayyi ko tooɓi donc vraiment sa yii ɗum kadi ko excédentaire donc sa yeehi mi coté e wesso <hesitation> hedde Tamba e Koccari sa jetti Koccari rowani ɓe heebi ko Koccari woni presque dans la normal Koccari Koccari hikka ɓe heeɓi o rowane ɓe heeɓino rowane ɓe heeɓino temedde joyyi capanɗe jeenayyi e tati millimétre aji ɓe heeɓi kon hikka ko millimétre ca capanɗe temedde joyyi capanɗe jeenayyi e goto ɓe heeɓi e balɗe capanɗe tati donc koccari waɗi mankki seeɗa waɗi * déficitaire kono déficite ko presque millimétre aji <hesitation> ɗiɗi ɓe waɗi ɓe heddi hakkude <hesitation> donc c' est à peut prés normal donc sa ƴetti bnaggue nord o kadi Kulor kadi rowane ɓe heeɓei temedde joyyi e nogas e tati millimétre e bal e nder balɗe capanɗe tati e joyyi hikka ɓe heeɓi <hesitation> millimétre aji temedde jeegom capanɗe naayi e jeetati millimétre ɓe heeɓi e nder balɗe capantati e j <hesitation> e jeegom donc sa waɗi comparaison vraiment Alhamdulillah département o machallah waɗi excédentaire méme excédentaire * vraiment <hesitation> Alhamdulillah donc komi haalata pour <hesitation> mi hokko konggol o collégue am o kadi <hesitation>
ha joni <hesitation>

donc bandiɓe mi yetto pour <hesitation> joni waftu o koko heddi heewani mi tottat moon numéro o vraiment so wonko wawi noddude pour heɓade information

kamɓe joni ko kamɓe woddi information joni sa sa noddi toon tan inchallah ɓen ɓen ɓe jabotoma ko ɓuuri yawde

<smacks lips> ɓe waɗay ɓe tottay prévision janggo wuulat walla wuulata ko ɓuuɓat walla ɓuuɓata foof ɓe tottat hendu ne hewa walla hewata ɗum foof ne hen wona affaire tooɓo tan quoi donc mi tottay numéro woni 77 578 77 37 me mi ɓamta kadi 77 578 77 37 mi haalay e sept tuji ɗiɗi e joyyi jeeɗiɗi <smacks lips> jeetati jeeɗiɗi jeeɗiɗi tati e jeeɗiɗi ko on woni numéro o
numéro o
numéro Jokalante
<hesitation> alors a jarama gollema jooɗi peewi <hesitation> monsieur Diatta donc ko heddi min e hoojomaji heewani kono mami huccite aussi e Moussa Cissokho kanko e ko biyeteɗo Diatta kamɓe liggodtoɗo kanko aussi won gandal mo o jogui ko fate eko fate affaire ANACIM mi hokkamo konngol rek

oto comme no mbirunomi on tan hande noon mi jogui weltare <hesitation> addude ɗo e studio he <hesitation> hono bityeteɗo ousmane <hesitation> Moussa Cissokho kañum e monsieur Diatta kamɓe foof koto service météo ko kamɓe mbiyata yimɓeɓe <hesitation> hande ne tooɓa janggo ne tooɓa walla ene waɗa hendu ena waɗa nguleyki eko way noon eko way noon hay avion ngaji diwoji jaaha france soɓe mbi avion fotani diwde avion foti diwde pasque kamɓe kala ko woni e dow asamane ko ko ɗum woni <hesitation> koɓe kiggoto donc noon min jogui hen welatare no fewi pour addudeɓe ɗo wawde yewtidde e bandiraɓeɓe ko fate affaire ndeemal donc <hesitation> komi